Ha wodiyan daro bagaa meezettidaba gididdi asaa naati bantta marccuwa immiddi shamiddi go'ettana koshoyabattuppe issuwa.

Paya katta ayfetta kawoy asaassi immiyooge asay hegaa zeriddi paya murutta demanassinne bantta go'ettanassi.

Kaamiyaa ogee za"idagaa asay hemettanawukka injjetenagaa kawoy giggisidogee asassi hemettanawukka ayba lo"ees gidetii!

Keehippe puulatiddinne lo'i uttiddoogani asaa naati bantta so asaara ubbay issippe shiiqiddi de'nawu gidire asay barkka de'anawu giigissi wottiddo keetta.

Pilanpilleette kawoy bolla qohettidda naatussi immin etti hegaa miiddi bolla zaaranawu maaddiyaga. Hegee immettiyo sohoy qaballiya woykkoa haakkimme keetta.

Beni wode kawoy gilqqiddanne qohettidda xiilliya immiyooge naati miiddi bollaa zaarana mala maaddiyagaa.

Luxetta keettaa wolayttaa ambbaan kawoy keehi cora sohuwaan keexxidi luxiyaa naatussi payya sohuwaaninne injjetiyaa sohuwaan giigissidoogan qeeri naatuppe doommidi woggaa gakkanawu ha'i luxxiidi de'oosona.

hosppitaaliya asaa naati hakkamettidi go'ettanaassi kawoy ha'i ha saatiyan keexxidoogee keehippe lo'iyage aahosaaninne payyasan keexetti uttidaage de'es.

Ha keettay asay ba marccuwa immiddi shammiddi gidin shamennan qassi aginan aginan marccuwaa baaga immiddi de'annawukka asaa maadiya sohuwaa.

Asay haatta xayuwan keehippe qohettiddi de'iyagettussi hay ha saatiyan kawoy cora sohuwan haatta uyiyooag giigissiddi asaassi daro go'a immidde de'ees.

Zarphphe meqqidaaga asay yaanne haanne pinnanawu mettiyaaga kawoy giigisidooge ha'i asawu keehippe injjetees.

Kawoy ha wodiyaan asaa naatussi keettaabaa qoppennan ba marccuwaa immidi asay go"ettanaw asaassi injjeyissidi giigissidi bayzzuwaa kessido sohuwaa.

Qoodan keehippe cora gidida keettay issisan keexetti uttidaage asay issippe shiiqidi bantta so asaarakka de'anawu maaddiya keetta.

ASay kawoy yeddido sukariya ba qabaliya biiddi ekees. ha sukare darobbawu asaa maadees. Lm ushsha aganawunne shayiya penttisanawu.

Kawoy asaa naatussi xiilliyannw zayttiya hagazzidde de'ees gaasoykka ha'i wodiyan shammiyoobay keehippe al'o.

Daro diccidda biittatun ha wodiyan issi shouwan keexxettidda asay ba marccuwa immiddi de'anawu maaddiya sohuwaa.

keehippe qoodan cora asay ba keettaayeera ba naatuura ba soo asaara ubbay issippe gididi de'anawu he ubba asaykka de'inkka he asaa ubaa ekkidi wottanawu maadiya soho.

Ha keettay asaa naati ufayttiddi de'anawu maadiya soho gididdi hega xala gidenan xeelliyoode lo'iya keettatti issippe de'iyagetta.

Kawoy asaa naati lambbaa wpykko kuraaziyaa eettidi go"ettiyooga ha'i shemppissiis gaasoykka ambbappe keehi gaxaa sohuwankka maabratee gakkidi keehin go"aa immidi dees.

Asay awan keexxo waatadda ay mala keexxo giiddi waayetennan ba marccuwa immiddi ekkanawu hagee go'iyaaga.

Irkkanee asaassi aradda biittaa haattay meeccidinne shokkiddi eppena mala teqqiyaaga gididi kawoy kiittin asay kawuwaa kiitaa polidi oottiyooga.

Korinttee asaa naatussi poo"uwaa immiyaagaa gidishin qassi ha wodiyaan poo"o xalaala gidennan diishin asay miyoo qumaakka kaattidi an go"ettanaassi asaa naatussi maaduwaa immiyaagaa.

Zaytte kawoy asaassi aginan aginan jarkkaniyan hayllanddiyan asay go'ettanaassi immiyo qumaa kattanawu maaddiyaaga.